Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho uuna tozi moshilongo shoye wuuka koshilongo shilwe owuna oku pingakanitha iimaliwa yomoshilongo shoye niimaliwa yomoshilongo hoka wuuka, oshoka itoka vula oku longitha iimaliwa yomoshilongo shoye koshilongo hoka.

Ombanga yotango yopashingwana otayi tseyitha iipindi ano ekopi ndoka lyokolusheno lyokuninga otee sho lyali lina oondola 6,999 ashike mongashi ngeyi olina oodola 6,199.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yi ili nakehe oshimaliwa oshina ongushu shi ikolelela koshilongo shayo. Ano uuna tozi moshilongo shoye wu uka koshilongo shilwe, owuna oku pingakanitha iimaliwa yomoshilongo shoye oshoka iimaliwa yomoshilongo shoye itoka vula okuyi longitha koshilongo hoka toyi.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yakehe gumwe ,oshoka omuntu shampa wuna oshimaliwa oho kala wu wete kutya kuna uupyakadhi washa .Uuna kuna oshimaliwa oho kala wu wete wuna oompumbwe odhindji. Mongashingeyi kehe ompumbwe ohayi kandulwa po koshimaliwa to vulu oku futa osikola yoye, to vulu oku ilandela oshikutu shoye.

Aantu oyendji mongashingeyi ohaya sikola koosikola dhopaungomba nkene wuna okulongaiilonga yokoonyala. Aantu ohaya ndulukapo iipundi mbyoka yomuthika gwopashinanena mbyono ha kutiwa omatyofa. Iipundi mbyono ohayi monika nawa nuuna wakuutumbako ohayi kala wuli nawa. Oto vulu okuyilandithapo wu mone iimaliwa oshoka mongashingeyi oyi holike.

Omahala ngono gokulandithithila ohamu ka

Omuntu owa pumbwa oku kala wushi ongushu yiimaliwa yiilongo ayihe. Opo uuna toyi koshilongo hono, sho toka pingakanitha iimaliwa yomoshilongo shoye niimaliwa yokoshilongo hono toyi, owushi kutya oto pewa ingapi opo waaka tye owa lilwa nenge owa kengelelwa.

Mo Namibia omu na oositola dha yoolokathana dhimwe ohadhi landitha iikulya, dhimwe ohadhi landitha iikutu, dhimwe ohadhi landitha oohauto nadhimwe ohadhi landitha omashina gokutsa iilya.

Muuyuni omuna iimaliwa ya yoolokathana, pu na iimaliwa yomafo naambyoka iikukutu ashike ayihe ohayi longo iilonga ya faathana. Uuna wuna iimaliwa iikukutu oyindji, ngoye ino hala oku kala wu na iimaliwa iikukutu, oho vulu okuyi fala kombaanga e to pewa yomafo mbyoka wa hala.

Mongashingeyi aantu oya simaneka iipundi mbyoka yopathika gopashinanena mbyono hakutiwa omatyofa , iipundi mbyono ohayi kala mondunda moka hakutiwa omo seti nuna pwewa omuyenda eya oku ku talelapo oko hakundilwa kiipundi mbyoka, iipundi mbyono ohayi kala yatulwa oma fulafula meni opo una wakutumbako itwehama komatako.

Mongashingeyi aantu oya simaneka oku landa iipundi niitafula mbyoka ya ningwa miipilangi ,oshoka ohayi kala ya kola yo ohayi monika nawa. Uunene pomahala gomangeshefelo aantu oye hole oku tulapo iipundi niitafula mbyoka yiipilangi.

Iimaliwa oto hala kutya oyo esipa lyombunda lyoshilongo oshoka kehe gumwe okwa pumbwa oshimaliwa nuuna keena oshimaliwa oha kala alimbililwa tiipula kutya oompumbwe dhe otedhi kandulapo nashike. Uuna omuntu na oshimaliwa oha kala anyanyukwa.

Methimbo lyongashingeyi otuna aantu mboka yeli ookapyoko moku nduluka po iipundi niitafula miipilangi. Iipundi niitafula mbyino oyili oyo yi holike oku longithwa mongashingeyi uunene pomahala gomalandithilo ,oshoka ohayi kala ya kola nohayi monika yongushu lela.

Oshimaliwa oshina omutse gomuntu . Ano mongashiingeyi kehe gumwe oshimaliwa a hala . Uuna wuna oshimaliwa momake goye , oho kala wuuvite ombili , nuuna kuushina oho kala wa ziyalala twiipula kutya oompumbwe dhoye otodhi kandula po nashike .

Ombaanga yetu yo Bank Windhoek oto vulu oku ishangitha oku kala to tala komayalulilo goye kutya owunako ingapi oku pitila mongodhi yoye oshali shamuhongi na ino pumbwa oku zamo megumbo wuye kombaanga kokwene.

MoNamibia omuna omahala gono hangithanwa oohotela, una tozi kondolopa yili toya kondolopa okwawo inopumbwa oku limbililwa poka tokalala shapa Ike wuna oshimaliwa shoku futa ondunda yoye wupewe, otwadhamo nale ombete iinima ayihe shoye okufuta owala ngweye oto pewa omulalo ohamukala oombete dhoshinanena.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo ya kehe gumwe, oshoka omuntu ngele kuna oshimaliwa iho kala wuli nawa, oshoka kuna kutya oompumbwe dhoye kuna kutya oompumbwe otodhi gwanithile po nashike, omanga ngele wuna oshimaliwa oti kala wuna omwenyo guna ombili. Oto vulu okwiilandela iikulya walye kehe shimwe wa hala.

MoNamibia omuna oositola dha yolokathana. Dhono hadhi landitha iinima yayolokathana. Opuna oositola dhiikutu, dhiikulya, dhoohauto, noshowo dhilwe.

Ombaanga ya Fnb oatayi tseyitha iipi.

Oshili oshiwanawana opo wu kale wushi oongushu dhiimaliwa ikehe moshilongo, oshoka shino otashi ku kwathele uuna tozi moshilongo shoye wuuka koshilongo shimwe otashi ku kwathele poku pingakanitha iimaliwa wu kale wushi kutya owuna ingapi no ito lilwa.

Opuna aantu mboka ya valwa ye na uunongo, ano yeshi oku nduluka po iinima, oku pitila miipilangi. Ohaya vulu nee oku ndulu ka po iipundi, iitaafula noombete. Ya vule oku keyi landitha, yi imonene iimaliwa, ya vule oku ikwathela.

Mositola ohamu kala tamumonika nawa mo omopala ,oshoka iinima ohayi kala yapakelwa melandulathano opo una toya oku konga oshi pumbiwa shoye itilongo nudhingu otoshikongo nuupu shashi oyapakelwa nawa.

Ngaashingeyi aantu oyendji, oyeli haya longitya iipundi niitaafula mbyono ya ningwa miipilangi oshoka ohayi monika yina ongushu noya kola. Unene aantu mbono yena omahala gomangeshefelo, oyo iipundi niitaafula haya landa mbyo.

Ombaanga yo Bank Windhoek mo Namibia ohayi kala tayi ende noondolopa tayi dhike uutala wayo. Opo ya lombwele aakwashigwana kombinga yo mbaanga ya Bank Windhoek mboka kaye shishi kutya Bank Windhoek oha longo naana ngiini.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yakehe gumwe , oshoka kehe omuntu oha meneka tayi kiilonga nelalakano oku kapewe ondjambi yoshimaliwa, oshoka aantu oha kala yena opumbwe nokayena kutya ota dhi kandulithapo shike, uuna amono oshimaliwa oha vulu wo oku kandulapo opumbwe dhoka apumbwa.

Iimaliwa osho oshinima shoka shasimana moonkalamwenyo ya kehe gumwe oshoka okweshi pumbwa monkalamwenyo. Uuna kuna oshimaliwa kuna kutya oto ningi ngiini oshoka oshimaliwa osho hatu longitha okulanda iikulya yetu iizalomwa nokufuta oosikola.

Aantu mboka ya sikola koosikola dhopaungomba ano ndhono dhokulonga iilonga yokoonyala ngaashi oku ndulukapo iipundi niitaafula miipilangi , oye na uunongo mongashingeyi, noya tsikila oku nduluka po iipundi niitaafula ya vule oku ke yi landitha opo yi imonene iimaliwa.

Omahala ngoka gomalandithilo hha kutiwa oositola ohamu kala muna iiyelo iyali shimwe osho kupitwa aantu taya yimo shimwe otaya zimo, opo ya kalekepo elandulathano ya mone kutya uuna tozimo owazimo nashike no weyamo nashike.

Ositola dhono hadhi landitha iikutu , iikutu ohayi kala yilimo ya tsilikwa op ngele wahala wuka lande shono wa hala ito kongo nuudhigu , oto Tala owala kwamboka ya tsilikwa eto kutha shoka wahala.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yakehe gumwe, oshoka uuna omuntu wuna oshimaliwa oho talika ko onga wasimana, nuuna omuntu kuna oshimaliwa iho talika ko onga wasimana. Onkene kehe gumwe okwa pumbwa oku kala ena oshimaliwa monkalamwenyo opo atalike ko onga omuntu.

Moositola omehala mono hamu monika nawa iinima ohayi kala ya pakelwa melandulathano no hayi kala ya yela . Uuna toyimo wuka konge shono wa pumbwa oho thikile owala mpoka shili ino pumbwa oku konga konga ,oshoka iinima ohayi kala melandulathano nawa

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho uuna tozi moshilongo shoye wuuka koshilongo shilwe owa pumbwa oku pingakanitha Iimaliwa yomoshilongo shoye niimaliwa yomoshilongo hoka wuuka ,oshoka itoka vula oku longitha iimaliwa yomoshilongo shoye koshilongo hoka wuuka.

Uuna omuntu wuna oshikunino shoye shiyimati etoshi sile oshimpwiyu otashi kupe iilikolomwa yili nawa. Iilikolomwa mbyono otokeyi landitha tayi kupe iisimpo wuvule wuki landele oompumbwe dhoye monkalamwenyo.

Uuna tozi moshilongo shoye wuuka moshilongo shilwe owa pumbwa oku pingakanitha iimaliwa yomoshilongo shoye miimaliwa yomoshilongo hoka wuuka ,oshoka iimaliwa yomoshilongo shoye ito ka vula okuyi longitha koshilongo hoka wuuka.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho. Uuna tozi moshilongo shoye wuuka koshilongo shilwe, owa pumbwa okupingakanitha iimaliwa yomoshilongo shoye niimaliwa yomoshilongo hono wu uka oshoka itoka vula oku longitha iimaliwa yomoshilongo shoye koshilongo hono wu uka.

Moositola namo omuna elandulathano uuna wayimo sho muuka pomashina mukadhengithe iinima yeni ohamu kala muli momukweyo ngu eyapo tango oye tadhengelwa tango.

Ehumo komeho sho lyeya aantu oya ndulukapo oosikola dhoka dhopawungomba, dhoka omuntu nkene wuna oku kilongela iilonga yokenyala, ano nkene wuna oku ndulukapo iitafula niipundi oku pitila mipilangi , ota shivulu oku kupa oshimaliwa una wandulukapo iipundi niitafula ohovulu wo oku keyi landithapo wumone iimaliwa wikwathe monkalamwenyo.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yakehe gumwe, oshoka aantu oyendji oha piti ongula takakonga iilonga yavule yimonene iimaliwa yawo, oshoka iimaliwa oyo hayeta omboloto poshitafula nena una kuna oshimaliwa kuna kutya otoningi ngiini.

Monale aantu okwali haya kuutumba kiipundi mbyoka ya hongwa miiti. Ashike ehumo komeho sho lyeya aantu oya ndulukapo iipundi mbyoka yopashinanena mbyono hayi ithanwa omatyofa. Ohayi kala tayi monika nawa uuna wa kuutumba ko no itayi ku ehameke kiikutumbitho yoye.

MoNamibia omuna ositola dhoka hadhilanditha uumuti mbono hawuvulu okutulwa momagumbo wukale wopalekithamo uunene ohawukala mondunda dhoka hakutiwa oseti.

IImaliwa oya simana monkalamwenyo yakehe gumwe oshoka iimaliwa oyo hatu longitha okulanda iikulya, iizalomwa nokufuta oosikola. Ohatu vulu wo okuyi landithitha omatukutuku getu.

Owahala oku tameka ongeshefa yoye mala kuna oshimaliwa, ano FNB ota vulu oku ku kwathela una wahala oku tameka ongeshefa yoye noshimaliwa, ano yadhengela nena konomola ngashi tayilandula 0612998883.

Ehumo komeho sho lyeya olyetelele iinima oyindji , monale aantu okwali hakatumba kiipundi yahongwa miiti ashike mongashi ngeyi aantu ohakutumba kiipundi mbyoka hakutiwa omatyofa hoka hakukala kuna uukusinga wawo nohayi kala tayimonika nawa nuna wakutumbako itoluluma kikutumbitho yoye.

Uuna wa hala oku katalelapo okuza moshilongo shoye wuuka koshilongo oshikwawo tango owuna okupingakanitha iimaliwa yomoshilongo shoye noyomoshilongo moka wuuka oshoka itoka vula okuyilongitha iimaliwa yomoshilongo shoye koshilongo hoka toyi.

Monamibia omuna omahala ngono gwomangeshefelo ngono haga ithanwa kutya ositola. Monamibia omuna oositola dhomaludhi gi ili nogi ili omuna oositola dhikutu , ositola dhikulya nosho tuu.

Mongashingeyi oshiwanawa wu kale wu shi ongushu yiimaliwa yiilongo ayihe oshoka aantu oyendji konyala ohayayi kiilongo ya yoolokathana taya ka landa iinima yomangeshefelo gawo. Uuna to ka shendja iimaliwa yoye opo wu kale wu shi kutya oto pewa iimaliwa yongushu yi thike peni opo wu kale wu shi kutya ino lilwa.

Bank Windhoek ombaanga ndjoka yehumokomeho ndjoka tayi kaleke oshigwana, oshoka mongashingeyi omuntu oto vulu okulongitha ongodhi yoye ndjoka yopeke okutala kutya owuna ko ingapi komapungulilo goye oshali shamuhongi inoo futa nando osha, uli nande omegumbo.

Moshilongo shetu Namibia otuna mo ominista yeliko. Kehe koshimaliwa shefo ohaku monika eshainokaha lya misista gwiimaliwa.

FNB otiindile wuka lande eshina djoku opaleka megumbo kombiliha elela hoka kwali tali kosho oodola 1999, ashike mongaashingeyi otali kosho owala oodola 1799.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo ya kehe gumwe, oshoka iimaliwa ohayi kandula po oompumbwe dhaantu. Uuna omuntu ena iimaliwa oha kala uvite ombili oshoka nuudhigu we auhe ota vulu okuwu kandula po. Ota vulu okwi ilandela iikulya, ota vulu okwi ifutila ye mwene osikola ye nokulanda kehe shoka a hala.

Ombanga yo Bank Widheok otayi kukilile aayakulwa yawo oku pitila komalungula kutya nakale yakotoka oshoka mongashi ngeyi opuna okalyapombo mboka talongitha omalungula tatulako iinima onga yaza kombanga yo Bank Widheok yo tayi pukitha aantu , onkene Bank Widheok otetulombwe kutya natukale twalungama kokalyapombo mboka talongitha edhina lyo Bank Widheok maala Keshi bank Widheok.

Namibia osho oshilongo shoka shi na iimaliwa iikukutu noyomafo. Iimaliwa ayihe ohayi longithwa iilonga ya faathana. Nuuna wuna iimaliwa oyindji iikukutu ngoye ino hala oku kala wuna iimaliwa oyindji iikukutu, oho vulu okuyi fala kombaanga ngoye to pewako yomafo.

Iimaliwa oya yoolokathana momalwaalwa kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho. Nakehe oshimaliwa oshina omutse gomuleli moshilongo shawo ano ngono ena ondjokonona ya tseyika nawa moshilongo shawo nokwa tulwa koshimaliwa opo ka dhimbiwe.

Iimaliwa oyili pa maludhi ga yolokathana, puna iimaliwa yomafo na mbyono iikukutu ashike ayishe ohayi longo iilonga ya fathana . Uuna wuna iimaliwa oyiindji iikukutu ngoye inoyi hala oho vulu okuyi fala kombanga yotaye kupe mbyono yomafo

Momahala gomangeshefelo ohamu kala tamu monikwa nawa, mo omuna ombepo ya talala nawa. Iinima ohayi kala ya pakelwa melandulathano opo uuna toka konga mo shono wa hala, ito longo nuudhigu okuhadha.

Opuna aantu mboka yena uunongo noyeli okatsoko moku ndulukapo iinima oku pitila miipilangi, uunene nge tashiya miitafula nuusikopa ,oyeshi oku wu dhenga nawa

Iipundi niitaafula mbyoka ya ndulukwa po miipilangi mongashingeyi oyi li tayi dhana onkandangala oshoka aantu oyendji oya sikola koosikola dhomaungomba hoka ya longwa nkene ye na oku nduluka po iinima taya longitha oonyala. Iihongomwa mbika ohayi kala tayi monika nawa unene komahala gomangeshefelo.

Ombaanga yoNedbank otayi kunkilile aayakulwa yawo opo ya kale ya lungama kookalyampombo oshoka oya ninga oyendji. Mono to vulu okumona okatumwakaka takati owa vena oshimaliwa okuza koNedbank tu tumina uuthemba woye wombaaga ashike nani ookalyampombo..

Ehumo komeho sho lyeya moshilongo shetu aantu oya ndulukapo iipundi mbyoka hakutiwa omatyofa, iipundi mbyika oyina uwanawa owundji , oto vulu oku kutumbako nuna wuli megumbo muna oondunda inadhingwana oto vulu oku kalala ketyofa okweni ota kalala koombete.

Mongashingeyi aantu oye hole oku longitha iipundi mbyoka yopamuthika gopashinanena. Uuna aantu yena shoka ya hala oku kundathana ohaya kala yeli kiipundi mbyoka yopamuthika gopashinanena ya kundukidha oshitaafula opo ya vule yu uvathane shoka taya popi.

MoNamibia omuna oositola dhomaludhi ga yoolokathana oositola dhimwe ohadhi landitha iikutu ,iikulya oshowo omambo. Moositola dhiikutu ohamu kala ikkutu ya lekwa opo uuna toka kongamo shono wa hala kuulonge nuudhigu.

Ohashikala oshanawa ngele wakala wushi ongushu yoshimaliwa shomoshilongo kehe opo sho toka talelapo oshilongo shilwe sho toka pingakanitha iimaliwa yomoshilongo shoye miimaliwa yomoshilongo shono toyi otokala wushi kutya oto pewa iimaliwa yongushu yithike peni no itokala wuwete owalilwa.

Aantu momagumbo gawo ohaya kala ya tula mo iinima mbyoka ya ndulukwa po miipilangi, opo yi opaleke po, nohaya tenteke ko uumeno, oshoka uuna wa tula mo uumeno megumbo lyoye, ohamu kala tamu monika nawa, nuumeno owo onga omwenyo.

Monale iilya oyo kwali ya talikako ya simana. Ashike mongaashingeyi iimaliwa oyo yili ya talikako yasimana muuyuni awuhe. Oshoka ngele omuntu kuuna iimaliwa oto nyengwa kutya oompumbwe dhoye otodhi kandulapo nashike.

ohashi kala oshiwanawa uuna wushi ongushu yoshimaliwa yoshilongo kehe, opo uuna toka talela po oshilongo shilwe sho toka pingakanitha iimaliwa yomo shilongo sheni niimaliwa yoko shilongo hono to yi owu shishi nowuna ontseyo kutya oto pewa iimaliwa yongushu yithike peni, no itokala wu wete kutya owa lilwa.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yiili. MoNamibia oshimaliwa oshinene omathele gaali geli mumwe omanga koTanzania omayovi gatano ngono geli mumwe.

Ohashi kala oshiwanawa uuna wakala wushi ongushu yiimaliwa yakehe oshilongo, opo uuna toka talelapo oshilongo shilwe, owushi kutya iimaliwa yoye otoyi shendjele miimaliwa yomoshilongo moka, na oto mono iimaliwa yongushi yithike peni, ngweye kuukatye owalilwa.

Oshitaafula osho shimwe shomiinima mbyoka ya simana. Oshoka ohatu shi longitha iilonga oyindji ya yoolokathana. Uuna to li, to tendeke iikulya yoye poshi taafula. Uuna wu li kosikola to shanga, oto shangele koshitaafula.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho na kehe koshimaliwa ohaku kala kuna ethano lyomuleli go moshilongo mo .Ano omuntu ngono ena ondjokonona moshilongo mo. Ethano ndyono ohali tulwa ne koshimaliwa opo omuntu ngono kamu dhimbwe.

Muuyuni wonale aantu oyendji konyala oyali haya lala koonbete ndhoka dha ningwa miipokolo. Ehumo komeho sho lyeya aantu oya ndulukapo oombete ndhoka dhopashinanena nuuna wa lalako ohokala wuuvite nawa noto kotha nawa.

Okuna aantu mboka yena uunongo noyeli ookapyoko moku ndulukapo iitafula mbyono ya ningwa miipilangi nuunene iitafula mbino oyi holike oku landwa kaantu mbono taya fala pomahala gawo gomangeshefelo , oshoka ohayi kala tayi monika yongushu yo oya kola nawa.

Iimaliwa oyasimana muuyuni awuhe oshoka oyo hatu longitha oku kandulapo oopumbwe dhetu. Iimaliwa oyo hatu longitha oku landa omagumbo getu, oohauto noku futila aanaskola ooskola.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho nake oshimaliwa oshina ongushu shikolelela moshilongo shawo, ano una tozi moshilongo shoye wuka koshilongo shimwe owuna oku pingakanitha iimaliwa yomo shilongo shoye mimaliwa yomoshilongo hwiya toyi oshoka iimaliwa yomoshilongo shoye itokavula okuyi longitha koshilongo hwiya toyi.